umongikazi uhlaba isigulane ijekiseni siyagula ijekiseni iyanceda ukze isigulane sivikeleke kulowo mkhuhlane lokuthi nxa kade sesihlaselwe ngumkhuhlane lo sisile

Owezempilakahle umile phambi kwakhe esilamagilovisi kulegabha eliphathela imithi ukuze imithi le ingonakali ihlale iqandelela. Kulalmagajana amabili amancane asengawomuthi besokusiba lomganu ugqoke wavitsha ufake amagilavisi ukuze angahlaselwa ngumkhuhlane.

Kulomifanekiso womntwana othontiselwa umuthi othile esibhedlela seKhirinda lokhu kuzayenziwa kusukela ngosuku oluthile kuze kuyofika usuku oluthile. Uzulu uyalimukiswa ukuthi abantwana bonke babuye bazothontiselwa kuvikelwa lomkhuhlane.

Kusesibhedlela kulemtshina eminenginengi ekhanyayo. Kulomama ogqoke wavitsha, uvale ubuso, ikhanda, amehlo, izandla kunye lomzimba wonke. Impahla lezi zande ukugqokwa nxa amanesi kumbe amadokotela bezivikela ukuze bengathathi imkhuhlane etshiyeneyo.

Omongikazi abane basesibhedlela bavitshe baphelela bavale yonke indawo kusele amehlo kwazise kulomkhuhlane osubhahile othelelwanayo abazivikela kiwo nxa bekhangele izigulane .

Kuse sibhedlela kulama nesi lezigulane ezinengi. Unesi uhlaba umama ijekiseni. Kungabe kusenzelwa ukuvikela umkhuhlane okhona. Kumbe umama uvele uyagula. Ufuna ukuvikeleka emikhuhlaneni alawo.

Kutshengiswe imihlobo etshiyeneyo yezembatho ezigqokwa ngabezempilakahle nxa bezivikela emkhuhlaneni etshiyeneyo izembatho lezi ziqakathekile ngoba ziyabancedisa ukuthi bengathathi imikhuhlane lapho nxa beselapha izigulane.

Umama uphethe umntwana uyamhlabisa kusekilinika kulomongikazi ohlaba umlenze womntwana, abantwana abancane bayahlatshwa bevikelwa emikhuhlaneni etshiyeneyo egoqela ipholiyo, ikwashiokar, lendingindi.

AmaDokotela lama Nesi ukuze bazivikele emkhuhlaneni ehlasela uzulu. Bagqoka bavithe bazivale yonke indawo ukuze imkhuhlane ingabangeni kugoqela ama gloves amajazi, ama mask.

Udade omutsha uphethe umntwana uqhutshelwa ikhadi lomntwana ngugogo umuntu omdala okhulileyo kwazise usebenza esibhedlela uyamlaya ngokuthi umntwana uphathwa njani umtshela langokuqakatheka kokuhlabisa umntwana.

abezempilakahle abanjengama nurse bagqoka impahla ezitshiyeneyo ukuze bazivikele emikhuhlaneni eyehlukeneyo nxa besiyalimukisa uzulu ngomkhuhlane othile bagqokamizinto ezigoqela ama mask ama apron besebesiba lama sanitizer

Kusesibhedlela, kugcwele obaba labomama. Kwelatshwa imkhuhlane etshiyeneyo lapha esibhedlela. Eyinye yezindlela zokwelapha imkhuhlane leyi yikuhlatshwa amajekiseni. Unesi uhlaba esinye isigulane.

Ngemva kwabo kuleziphathamandla ezinhlanu bathabile baphakamisele izandla phezulu kwazise kukhona okujabulisayo abakutshelwayo. Kulebhakane elinamathiselwe emdulini elikhomba ukuthi amankazana akhelwe izambuzi lalapho abatshisela khona.

Kusesibhedlela omama labobaba bahlezi emabhentshini. Omunye umama umile lomntwana phambi kwabezempilakahle umongikazi uphethe iphetshana abuza khona umama imibuzo umama uyaphendula umongikazi abesefaka impendulo zakho kukhompiyutha.

Iqoqo lamalunga ezempilakahle lithe gwaqa endlini. Ngemva kwabo kulephepha elikhulu elingabe litshengisa ukulimukisa uzulu ngomkhuhlane othile kumbe befundisa uzulu ngomkhuhlane othile.

Abantu abane bahlezi eSibhedlela balinde ukuthi ithuba labo lokukhangelwa ngoMongi labo Mongikazi lifike, endlini abahlezi kiyo kule 'chat' etshengisa ngemikhuhlane etshiyeneyo lokuthi bengazivikela njani kuleyo mkhuhlane

Abezempilakahle abahlanu , bahlezi etendeni balempahla kuphathisa yabo egoqela amabhokisana emithi , bafuna ukulimukisa uzulu ngomkhuhlane othile lemithi engasetshenziswa ukuze imkhuhlane leyo ivikelwe

Omama bahlezi labantwababo abancane. Kwazise kusesibhedlela lapha. Balinde ukuthi bahlatshwe abantwana kumbe bafundiswe ngendlela abantwana abaphathwa ngayo ukuze bangahlaselwa yimikhuhlane.

Umfundi oyinkazana ugeza izandla empompini. Kwazise uqeda kusebenzisa isambuzi. Kulezambuzi ezimbili ezingemva kwakhe, besokusiba leyinye indlu engaba yindlu yokufundela eceleni.

Umfana ugeza izandla empompini kulamabhakede amanzi eduze kwakhe kwazise ubekhelela amanzi wasegcwalisa waqeda usesithi ageze izandla emva kokuqeda ukukhelela amanzi

Amalunga e UNICEF amahlanu bagqoke amabhulugwa amnyama lezikipa eziyisibhakabhaka bamile phandle kwesitulo esikhulu igemu lebhakani labo le unicef elitshengisa ukuthi ugatsha lwe UNICEF luyaqakathekisa abantwana

Umama abane lomfanyana oyedwa base mpompini bakha amanzi. Kulebhakane elincane elibhalwe Unicef okutshengisa ukuthi impompi le ize ibekhona bancediswa lugatsha lwe Unicef.

Kulabantu abahlanu abangabe bengabaphathi bengatsha ezitshiyeneyo zabezempilakahle. Bahlangene emcimbini omkhulu lapha ukuze babonisane ngamacebo lokuthi bangenzani ukuze bathuthukise ugatsha lwezempilakahle.

Intombazana encane eyelukileyo ekhanda . Igqoke isigqoko esilombala oyibubende igeza izandla empompini ifake ibhakade phansi ukuze amanzi angcolileyo angamane ageleze nje kodwa abe engena ebhakedeni ukuze bawathathe bawasebenzise ezintweni ezigoqela ukuthelela loba ukuwatsha impahla .

Abantwana bebedlala. Sebesuka sebesiyagez' izandla kukhanya sezingcolile. Sebegez' izandl' ukuze bathol' okokudla kumbe benze lokh' okuny' okumele bakwenze emva kokugez' izandl' ukuze bangabi lama germs.

Abantwana ababili basesibholaneni bakha amanzi. Omunye uyapompa, omunye uyakhelela, babuye lezigubhu ezimbili. Esinye sesikheleliwe esinye siyakhelelwa.

Umfundi oyinkazana uhlanza izandla kwazise uphuma ezambuzini ngoba ziyakhanya ngemuva nanziyana izambuzi lezi ezisetshenziswa kakhulu emakhaya esizibiza ngokuthi ngama Blair toilet.

Omama baphakamise izandla phezulu kukhanya bayahlabela bajabulile ngalokho akade bekufundiswa ,kubalethela amadlabuzane kungaba ngokuzabanceda empilweni ukuze impilo yabo ibende.

Abezempilakahle bagqize baphelela ngezigqoko zabo baze bagqoka lamagilovisi bahlezi labalazi labonalabo abalimukisa ngomkhuhlane othile nangu umama useze wahlatshwa ngenalithi omunye ngale uhlatshwe kudala usehlikihlwa bakwenza lokhu begqoke amagilovisi ukuze bengazitheleli amagcikwane labo

Omama abathathu basesibholaneni bakha amanzi bayapompa. Omunye uthwele uthwala amanzi ngepheyili kwazise kukhona lapho awasa khona ukuze bayewasebenzisa.

Ogogo, okhulu, omama labantwana bahlezi phandle esibhedlela baselayinini balinde ukuthi ama "nurse" baqale ukusebenza besebe selatshwa kumbe bancediswe ngalokho abakudingayo.

Owesilisa uhlezi wakhangelisa ikhanda phansi ubhabhule isikhwama. Iphetshana leli lilimukisa uzulu ngoku qakatheka kokuthi nxa umuntu elohlupho ahambe ayekhulumisana lalabo esithi ngama khansila ukuze bamncedise kulokhu ahlangana lakho.

Abafundi bezinga eliphansi basendlini yokufundela bahlezi ezitulweni kulombalisi wabo phakathi. Phambili kulomfanyana omncane odla ibhisikiti uyahlekelela kwazise umbalisi kamboni ukuthi uyadla

Omama abathathu bahlezi balalele isikhulumi esibethulela ngodaba oluthile, kungaba ludaba olumayelana lengculazi kutshengisiwe uphawu lwengculazi etshathini elisemdulini.

Umntwana uthwele imkhono ekhanda uyakhala. Umama uthwele inkuni. Kulabantwana abanengi labazali abanengi . Kukhanya umntwana uselambile umama usephuze ukupheka .

Umuntu oyindoda ongumhambuma ugqoke amayikayika kwazise kalandawo yokuhlala eqondileyo wande ukuhlala lapho okulahlwa khona izibi yikho ehamba edobha dobha yonke into ayibona ngani iyancedisa kuye.

Kusesibhedlela esithile kule zakhiwo ezinengi phandla kuhlanyelwe utshani obuluhlaza kulezi hlahla njalo ezihlanyelweyo lokhu kwenzelwa ukuthi esibhedlela kukhanya kukuhle kuyaceciswa indawo ibukeke

Kusesibhedlela izigulane zihleli emabhentshini, emthunzini kuthi abanye bayahamba phezulu kwendawo eyakhiwe ngesamende ukuze bengahambi phezulu kwamaluba kumbe untshani

Umzali uphethe umntwana omncane, umongikazi kumbe umongi unathisa umntwana umuthi ngendlela yokuthontisela lokhu kwenziwa ukuze umntwana avikeleke emkhuhlaneni etshiyeneyo

Kuletafula elezigubhu, amabhokisi, intambo. Kukhanya kulemithi etshiyeneyo. Kungabe kusendlini lapho okwelatshwa khona izigulani kumbe okugcinwa khona izigulani. Izinto lezi zifakwe phezu kwetafula ukuze zingonakali lnxa zihlaliswe phansi esamendeni.

Owesifazana obelethileyo uhlezi embhedeni, usane lulele. Owesilisa ongaba ngumkakhe uhlikihla usane. Umongikazi umile eceleni ukhangele.

Omama abalihlekana bahlezi ebhentshini emdulini wesibhedlela kumbe iklinini bangabe bemelele ukuthi kuvulwe besebeqala ukuncediswa ngonesi kumbe ngoDokotela.

kusesibhedlela lapha kulabantu abaluhlekana abahleli emabhentsini kulababili abamileyo omunye uyahamba hamba umfanana kulezitulo lezi ezisetshenziswa ngaba gogekileyo bangakwanisiyo ukuhamba kuyabonakala njalo ifire extinguisher efakwe emdulwini

Owezempilakahle uhlezi lomuntu wesifazana, umkhangele ngomtshina emehlweni. Kungabe kukhona okonakeleyo ngamehlo kamama, kumbe okunye okonakeleyo emzimbeni wakhe okufuna ukuthi ancediswe ngabezempilakahle ukuze alulame.

Umnyango wesbhedlela esithile uvuliwe phezulu kule phetshana elitshengisa ukuthi umnyango lo use tshenziswa ngabahamba ngenyawo okutshengisu kuthi kukhona enye indawo lapho abagogekileyo abahamba ngama wheel chair abangena khona .

Ubaba uhlezi eduze komnyango kadokotela okhangela ngezamazinyo. Ulindele ukuthi ithuba lakhe lifike ukuze laye angene, abesekhangelwa kubonakale ukuthi kuyini okumhluphayo ngamazinyo akhe.

Abadala abanengi okugoqela obaba labo mama bahlezi ezitulweni bathathwa i B.P bakhangelwa ngamanesi imkhuhlane etshiyeneyo ukuze babancedise babone ukuthi kwiyini okubahluphayo besebalayela ukuthi bengancediseka njani ukuze bangahlaselwa yileyo mkhuhlane.

Kulesakhiwo esikhulu, esingaba yisibhedlela. Kulentambo zamagetsi. Ezitshengisa ukuthi indawo leyi iyasenzisa amagetsi. Kulezimota ngaphandle ezingamatruck. Kutshengisa ukuthi ziyasetshenziswa lazo. Ukuthwala izinto ezitshiyeneyo, ezisebenza esibhedlela.

Kusesibhedlela lapho iziguli ezifika zingene khona besezibhadala imali ethile ukuze zelatshwe nxa zibhadala ziyabhalelwa iphetshana esithi yireceipt ezingena lalo ezizalitshengisa amadokotela amanesi ukuthi sezibhadele.

Omama ababili bahlezi esibhedlela akulamuntu okhanyayo kwazise bafike ekuseni kakhulu amanesi lamadokotela bengakaqalisi ukusebenza yikho behlezi phandle.

Esibhedlela kulendawo lapho okulala khona izigulani zilala embhedeni etshiyeneyo eyabe ilayinile ingumdadada. Phakathi khonapho kulenqola ezilamaviri ezincedisa amanesi ukuthwala imithi lokudla ukuze baphathise abagulayo.

Kusendlini yabezempilakahle phezulu kwekhabothi kulama mbodlela ayimihlobo etshiyeneyo, kulegedlela yokutshisa amanzi, kulosiba lokubhala lokunye okunengi nengi abakusebenzisayo nje ngabantu bezempilakahle nxa beselapha abantu.

Isikhulumi esiyindoda simile sethulela uzulu ngodaba lokuqakatheka kwamafamasi indawo ethengisa imithi. Lokhu kuvezwe ligwaliba elisemuva elibhalwe imihlobo etshiyeneyo yamafamasi.

Abafundi bezifundo ze science bagqoke amajazi abo amhlophe. Kulomfundi oyedwa obafundisayo ngalo olaliswe embhedeni ukuthi kwenzenjani kuhamba njani uyabachasisela kabanzi. Ngabe ugula umkhuhlane othile.

Abantu bahlezi embuthaneni endaweni ethile phambi kwabo kulabaphathi ababili emdulwini kulotshiwe ngomkhuhlane othile abaphathi laba bethulela uzulu ngokuthi lumkhuhlane ungamiswa njani lokuthi ungamemetheki ebantwini.

Iqoqo labezempilakahle lithe gwaqa endlini yabo yokufundela. Kulomphathi omi phambi kwabo ofundisa ngomkhuhlane kumbe ngokuthile akubona etshathini eliphambili bakhona njalo osozindab abathatha imifanekiso ukuze bafake kumanewspaper.

Iphepha leLancet, lilomfanekiso kagogo. Ugogo ubhanditshe ilihlo. ILancet ilimukisa uzulu, kumbe ifundisa uzulu, ngokuphathwa kwamehlo. Langemikhuhlane, engahlasela amehlo.

Iphetshana likhuluma ngomkhuhlane wetshukela. Lilimukisa njalo lifundisa uzulu ukuthi kuyini abangakwenza ukuze abantu bangabanjwa ngumkhuhlane lo kumbe njalo laba asebelawo banganceduswa njani ukuze baqhubeke bephila belawo.

Owesifazana uhleli esitulweni. Engabe esethulela uzulu ngokuzithwala kwabatsha ebalimukisa ebazisa njalo izindlela abatsha abangazilibazisa ngazo ukuze bengacini bezithwala.

Abezempilakahle abathathu balimukisa uzulu ngomkhuhlane we COVID19 bazisa uzulu ngokuqakatheka kokugqoka ama mask lokuzivikela ukuze bangabanjwa ngumkhuhlane lo njalo bangawumemethekisi .

Iphetshana lithi kuzakuba lombuthano ozakwenziwa ngabezempilakahle abohlangothi lwe Global Health Seminar Series ozakwenziwa ngo November 2024 kuyabe kungolwesithathu uyaqala ngo 12 emini.

kusendlini yezigulani umongikazi uhlezi uphethe usiba uyabhala ebhukwini lokhu okumele akubhale kulebhokisi elikhulu elingaba ngelokugcina impahla zesibhedlela

Kulabantu abamileyo phandle esibhedlela seRwanda. Abaphathi babo bakhuluma labo khonapho. Kulamabhokisi alezinto ezinenginengi okungaba yikudla, izigqoko lengubo. Lokhu kungaba kulethwe luhlelo lwalabo abancedisa abaswelayo.

Kusesibhedlela phambi kwendlu yezigulane kulebhakane elikhomba ukuthi labo abazithweleyo baqonda ngaphi nxa befuna usizo , kungabe futhi besiya lapho ababelethela khona ukuze bancediswe ngomongikazi

Kulamabhokisi amathathu emphahla kuphathisa esetshenziswa ngabezempilakahle ekwelapheni .Elokuqala lilamanzi .Amabili alokokudonsa umuthi nxa kulungiselelwa ukuhlatshwa umuntu ijekiseni.

Kusesibhedlela. Phambi kwesakhiwo kulamabhakani atshiyeneyo. Atshengisa lapho abantu okumele bayekhona. Nxa bedinga usizo olutshiyeneyo. Olugoqela labo abafuna ukwelatshwa imikhuhlane lalabo abafuna ukwelulwa,

kusesibhedlela kulabantu abanengi abahambahambayo phandle kulamabhane amabili atshengisa ukuthi indawo ezithile zitholakala ukuze izigulani zingalahleki zifike lapho ezifuna ukuya khona masinyani

Omongikazi basendlini elewindi elivulekileyo balungisa imithi etshiyetshiyeneyo belungisela izigulani ezisewindini bayabe beziqhubela eminye imithi eziyifunayo

Ezibhedlela loba emakiliniki yikho okwande ukutholakala khona izihlalo zabantu abagogekileyo. Kumbe abalobunzima bokuhamba ,kumbe abagula kakhulu abehluleka ukuhamba. Izihlalo lezi kuthiwa ngama wheelchair.

Amakiliniki loba izibhedlela kulendawo lapho abantu abahamba khona nxa bengezwa kuhle besiyakwelatshwa. Nxa befika khona bengena egedini bahle babone ibhakane lapho okuyabe kutshengiswe khona ukuthi baqonda ngaphi ukuze bathole usizo abaludingayo.

Kulabantu ababili umntwana lomunye osebenza esibhedlela. IZibhedlela yindawo lapho okwelatshwa khona abagulayo, kuyafakwa amabhentshi phandle ukuze laba abagulayo bafike behlale besalindelele oMongikazi ukuthi babakhangele.

Kulemota ezintathu ezipakiweyo egalajini lesibhedlela kulomama ozithweleyo oyangena esibhedlela labanye abamileyo phandle esibhedlela kungaziwa ukuthi bameleni imota lezi ziqakathekile ngoba ziyasetshenziswa ikakhulu nxa sokube lokunye okuphuthumayo okugoqela umuntu osegula kakhulu kumbe umuntu osewelwe yingozi yemota.

Omama labobaba labantwana bahlezi phansi elayinini balinde ukwelatshwa phandle esibhedlela khonapho kulendawo lapho okulahlelwa khona ingcekeza kuphinde kubelendawo lapho abageza khona izandla .

Umama lobaba bahlezi esibhedlela bathwele imitshaqana yabo bayifake eceleni khonapho kwazi sebefike ekuseni kakhulu isibhedlela kungaqaliswa ukusetshenzwa ngoba abesibhedlela Labo kukhanya basa basakilina ukuze izigulane ma seziselatshwa kube sekuhlanzekile

Kusendlini ehlala imithi etshiyeneyo kungaba sesibhedlela kumbe kubese "pharmacy".Kuhlala imithi enathwayo kubuye kuhlale njalo eminye engamaphilisi. Yonke ihlezi kusiya ngokuthi iyelaphani.

Unyawo lomuntu onyathele amatsheni amancane izandla ziyabotoza unyawo kwazise bafuna ukukhangela ukuthi wenzenjani enyaweni engabe enyele kumbe eqamukile.

Ephepheni elikhulu kulomama obambe ikhanda okhanya esedidekile engasazi kuthi wenzeni , kulotshiwe phezulu ukuthi diabetes umkhuhlane wetshukela , kulezinto ezingenza lo umkhuhlane imemetheke kakhulu ezigoqela ugwayi lotshwala besokusiba lezinto ezingawehlisa ezigoqela izithelo njengama aphula

Owezempilakahle ogxile kuluhlu lwezamathambo ubambe owesifazana edolweni uyambotobotoza kwazise owesifazana engabe enyele kumbe ewile watshayeka ngedolo. Usekhangela ukuthi angancediseka njani.

Kulama khompuyutha amanengi phezu kwetafula, kulowezempilakahle omileyo osebenzisa eyinye yala makhompuyutha, kukhona akukhangelayo kumbe akudingayo ukuze kuncedise isigulani.

Kusendlini lapho okuhlinzelwa khona izigulane etheatre. Kulabodokotela ababili labonesi ababili lesigulane esihlinzwayo. Kulewatshi emdulini ebancedisayo ukuze babe bekhangela isikhathi ukuze umsebenzi abawenzayo bawenze ngokukhawuleza.

Kusesibhedlela umongikazi ukhangela umama ongezwa kuhle. Engabe emhlaba ijekiseni ukuze asile kulowo mkhuhlane awugulayo.

Izigulane ezine ziphethe imqamelo ebomvu eyenziwe yaba leshepu yenhliziyo. Lokhu kuveza ukuthi bangabe bephakathi kwesimo esibi njani kumbe besizwa ubuhlungu njani, kodwa bakhumbule ukuthi lokhe besathandwa.

Umongikazi ulesigulane esibhedlela. Ubambe umunwe wakhe, uyamhlaba. Kwande ukwenzakala nxa bethesta umkhuhlane wengculaza. Ugqoke amagilovusi ukuze igazi lingachithekeli kuye limthelele umkhuhlane nxa kuyikuthi isgulane silalowo mkhuhlane.

Abezempilakahle bamile. Bagqagqela umbheda womntwana omncane. Bahlangene, bakhothamise amakhanda. Bangabe bebonisana ngokuthi umntwana ogula kangaka bangamenzani. Ukuze abengcono.

Umongi labomongikazi bahlezi babambe izandla zabantu kwazi sekukhona umkhuhlane othile abacwayisisa ngawo balamaphetshana kanye lensiba abazisebenzisayo ukubhala lokho abakutholileyo.

Umphathi okhangele ngogatsha ngezempilakahle uhlezi wethulela umphakathi ngesifundo esithile, kulegilasi lamanzi phambi kwakhe ukuze abecabula umphimbo ungomi akhulume kuhle.

Umama uhlaselwe ngumkhuhlane wejwabu. Umkhuhlane lo ungaba yinkomo. Lokhu kuvezwa yikuba usezenwaye wazenwaya. Usegcwele amaqhubuqhubu lapho akade esenwaya khona.

Indoda isesibhedlela ilele embhedeni, ixhunyaxhunywe ngemitshina eyehlukeneyo. Uhlolwa izitho zangaphakathi ukuthi zingabe ziphambaniseke ngaphi kumbe kukhona lapho okumele zincediswe khona ukuze asile.

Umama uhlezi esibhedlela, kuloNesi omthatha ibp bayayikhangela ukuthi ikuliphi izinga ukuze nxa kuyikeyana ephezulu ancediswe ngamaphilisi ezawehlisa ukuze umama engaguli.

Owezempilakahle uhlezi lesigulane, isigulane sifake ikhanda laso komunye umtshina. Umongi ukhangela emtshineni ukuthi kuyini okuphumayo. Umtshina lo uyamncedisa ukuze abone ukuthi kuyini okuhlasele isigulane sakhe abe sesincedisa ngendlela efaneleyo.

Kulesihlahla lethebuli, ibhokisi elilempahla kuphathisa esetshenziswa kungaba logulayo kumbe olohlupho njengokuwa kusalindelwe abesibhedlela ukuthi bafike. Ugwembe lungabe lusetshenziswa ukubhalela imisebenzi yalabo abakhangele ngezempilakahle nxa besiba lezifundo zabo.

Isandla sowezempilakahle esigqoke igilovisi sibambe imbodlela elegazi phakathi kule phetshana elibhalwe izinto ezitshiyeneyo ezitholakale phakathi kwegazi lelo.

Owezempilakahle ugqoke amagloves ayisibhakabhaka. Uphethe usiba uyabhala ephetshaneni. Ulebhodlela elamanzana abomvu, kungabe kuligazi. Ubhala ukuthi ngumhlobo wuphi wegazi lokuthi utholeni emva kokulihlolisisa igazi leli.

Kulezimbodlela, amagabha, izigubhu kunye lamabhakede. Kulemithi etshiyeneyo phakathi. Lokhu kwande ukutholakala ezindlini okwenzelwa khona iScience. Esithi yiScience laboratory.

Kungaba sesibhedlela kulabantu abathathu abame phambi komtshina kuloyedwa otshengisa ukuba ngumongikazi kwazise bayachazelana ukuthi umtshina lo usebenza njani lokuthi ungagcinwa njani esibhedlela.

Kulempahla kuphathisa eyande ukusetshenziswa ukuze owesifazana abone ukuthi uzithwele kumbe kazithwalanga, nxa ilemizila embili kutsho ukuthi umama uzithwele nxa ilomzila owodwa kutshengisu kuthi owesifazana kazithwalanga

Iphetshana litshengiswa lapho okubhalwa khona impumela emva kokuba ogulayo kumbe osesibhedlela nxa ethethwe igazi. Nxa kuthathwa igazi kukhangelwa izinto ezitshiyeneyo ezigoqela amaredi blood cells. Igazi lithathwa kusetshenziswa ijekiseni.

Umama ulimele enyaweni uthathwa i ex ray ngudokotela kusetshenziswa umtshina wakhona okhangela ubone phakathi kwamathambo ukuthi kungabe kuhamba njani nxa elimele, kumbe enyele kumbe ephukile.

Ipregnancy test isentshenziswa ngomama kumbe isentshenziswa ezibhedlela. Kunikwa umama kufunwa ukubona ukuthi uzithwele noma kazithwalanga yini. Umuntu ozithweleyo kuyabonakala ngoba kuyabe kulemizila emibili ebomvu, nxa engazithwalanga kuyabe kutshengisa umzila owodwa.

Kulabo mama abahlezi ezitulweni baphethe abantwana kulaba phathi bezempilakahle abathathu. Omunye ubambe ingalo yomntwana oyinkazana kukhona akukhangelayo engalweni. Omunye ubhala ebhukwini kukhona asekufunde emntwaneni okuqakathekileyo bakhangelisisa ukuthi abantwana bakhula ngendlela efaneleyo yini.

Owesifazane uphethe usane uhlezi esitulweni ekilinika. Kulabezempilakahle ababili. Omunye umongikazi uphethe ikhadi lomntwana uyabhala lokhu akutshelwa ngumama mayelana lomntwana. Engabe emncedisa ukunakekela umntwana lokuthi angenza njani ukuze umntwana akhule kuhle.

Umntwana engabe usesibhedlela kumbe ekiliki, uhlezi udokotela uphethe ijekiseni ufuna ukumhlaba. Uyayilungiselela, uyakhangela umuthi ukuthi ulingene yini, uyavuma yini ukuthi angahlaba umntwana.

abezempilakahle abane bancedisa umutnu obelethayo ukuze abelethe ngendlela enhle bagqoke baphelela ukuze bangafaki amagcikwane emntwaneni njalo baphinde bafake amanye kunina

Kusesibhedlela phambi kwendawo lapho okubelethela khona abesifazana. Abaphathekayo kulumsebenzi odokotela, amanesi labomama abancedisa ababelethayo bamile. phandle bathatha umfanekiso

Umama usesibhedlela ulomongikazi omhlaba ijekiseni kwazise kulomkhuhlane awugulayo yikho esehlaba ijekiseni bonke bavale ngamamaski ukuze bengathelelani imikhuhlane etshiyeneyo.

Omama abalabantwana abancane bahlezi ekiliniki bangabe belinde ukuzofundiswa ngokugcinwa kwabantwana abancane ukuthi kuyini abangakwenza ukuze bakhule kuhle njalo bangahlaselwa yimikhuhlani etshiyeneyo.

Kusesibhedlela umongikazi ukhangela umntwana omncane olele phakathi komtshina esithi yi inkiyubhetha kwazise umntwana lo uzelwe emncane kakhulu kumbe inyanga zingakeneli.

Omama bahlezi baphethe abantwababo omunye umntwana uyamunya. Bengabe behlalele ukuthi bafundiswe kumbe batshelwe ngokunakekela lokugcina abantwana langokuqakatheka kokumunyisa umntwana ukuze avikeleke emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Kulesihlalo esilamavili amane. Siyimpahla, kuphathisa. Encedisa kakhulu izigoga. Ezehluleka ukuhamba. Iluhlobo lwesilungu. Oyisebenzisayo, umane afotoze, ibisihamba. Kadingi kufuqwa ngomunye umuntu,

kulempahla kuphathiswa osetshenziswa ngudokotela ukuzwa ukuthi inhliziyo yomuntu itshaya njani kuqakathekile ukuthi umtshina lo usetshenziswe ukuze laba abalenhliziyo ezingatshayi ngendlela efaneleyo bancediseke

Amawheelchair asetshenziswa ngabantu abangezwa kuhle abagula kakhulu abangenelisi ukuhamba kumbe abayizigoga. Amawheelchair abuya eyimhlobo etshiyeneyo kusiya ngokuthi umuntu ugulani lokuthi ugogeke njani.

Impahla etshengisiweyo eyokuncedisa abalobunzima ekuhambeni abangabe egula kumbe labo asebeguge kakhulu asebedinwa masinya ukuze nxa behamba bahambe lula.

Ezibhedlela kusetshenziswa imitshina eminenginengi etshengisa ukuthi umuntu ubulawa kuyini. Imtshina leyi igoqela umtshina othesta i TB, umtshina othesta itshukela, yonke leyi imitshina iyabe isetshenziswa ezindaweni ezehlukeneyo ukuze kubonakale ukuthi kanti umuntu ubulawa yikuyini besekutholakala uncedo.

Kulezigelo ezintathu ezehlukeneyo, zande ukusetshenziswa esibhedlela. Izigelo lezi zilemsebenzi yazo etshiyeneyo lemihlobo yazo sinye ngasinye. Zenziwe ngensimbi engathombiyo ukuze zinganiki isigulane imikhuhlane.

Iwilitsheya isetshenziswa ikakhulu ezibhedlela ngabantu abehllulekayo ukuhamba abagula kakhulu kumbe ngabantu abayizigoga. Langikhaya iyasetshenziswa nxa umuntu ogekekile kumbe esuke walimala okokuthi kasenelisi ukuhamba.

umbheda wesibhedlela olenyawo eziyenwe ngensimbi ulombala oluhlaza uyande ukuyenziwa ufakwe ipilasitiki phezulu ukuze isingawuncolisa kubelula ukuwuhlana umbheda wakhona

Kulemitshina esetshenziswa ngudokotela wamazinyo kubuye lesihlalo lapho lowu obulawa ngamazinyo afika ahlale khona ukuze udokotela amkhangele ukuthi izinyo elimhluphayo lingaphi njalo lifunani abeselikhipha kumbe amphathise.

Kulamabhokisi amathathu awamaphilizi aluhlobo lwemithi yesilungu alotshwe okungafananiyo kwazise yimithi eyelapha imkhuhlane etshiyeneyo kule "packet" lamaphilizi elibekiweyo egcekeni lilamaphilisi alitshumi phakathi.

kulegabha lama philisi i oxycodone lamaphilisi ambalwa eceleni kwegabha kulotshiwe ukuthi yenziwe ngani isebenza njani ububi balawo maphilisi lokuthi asetshenziswa njani

Kulembodlela yomuthi othiwa yi Mayogold useceleni kwebhokisana layo phezu kwesivalo salumuthi kulesiciko esiyisilinganiso ukuze lowo owunathayo athele isilinganiso esifanele iminyaka yakhe.

Kulamabhokisi amabili, omuthi oluhlobo lwesilungu. Kwelinye icele kubhalwe ibizo lalowomuthi. Kwatshengiswa lokuthi welaphani, ugxila kakhulu, emaphatshini. Kwelinye icele kwatshengiswa ukuthi wenziwe ngani, njalo unathwa njani.

Kulomuntu ogqoke ibhatshi wavula ingxenye phakathi lapho avule khona kulebhokisi lomuthi wokukhwehlela iBenylin umuthi lo uqonde ukwelapha ikakhulu abantwana abancane.

Kulembodlela yomuthi elesivalo esimhlophe , eceleni kwayo kulephilisi . Imbodlela ngeyamaphilisi akhangele okwelapha igazi .Kumbe ukuncedisa owanathayo ukungezelela igazi.

Kulamabhokisi agadeneyo amathathu aluhlobo kwemithi yesilungu ibhalwe amagama atshiyeneyo kwaziseke lapha imikhuhlane emithathu etshiyeneyo.

Ibhokisi lelotepred luhlobo lwemithi yesilungu, welapha umkhuhlane othile, kulotshiwe ukuthi umuthi lowu unathwa njani njalo nini.

kulamagabha amathathu lamabhokisi alitshumu lambili konke lokhu kuphathele imitshi etshiyeneyo eyohlobo lwesilungu kwande ukutholakala ezibhedlela emakilinika loba ema phamarcy

Phezulu kwetafula kulamajekiseni amabili, amabhodlela amabili lebhokisi lomuthi osetshenziswa ukwelapha umkhuhlane wamakhala. Wande ukusetshenziswa nxa umuntu ezivikela emkhuhlaneni othile kumbe efuna ukuthambisa amakhala ayabe esewome kakhulu.

Kukebhokisi elomuthi wokukhwehlela okuthiwa yiBenylin. Ibhokisi leli lilemibala etshiyeneyo. Lilomibala omhlophe, oyibubende, obomvu, oyisibhakabhaka lolithanga.

Kulamabhokisi amanengi abhalwe Bennylin. Umuthi wokukhwehlela. Owohlobo lwesilungu. Umuthi lo, ugxila kakhulu, ekwelapheni, uphepha olomileyo. Olungalasikhwehlela.

Kulebhokisi lamapills lamaphakethi amabili awamapills alombala olithanga amapills la asetshenziswa ukukuyelapha umkhuhlane othile angumhlobo wesilungu

Kulebhokisi lamapilisi amhlophe okuthiwa yipenisilini. Phakathi kwebhokisi ayabe engatshumi amabili lanhlanu. Asebenza ukwelapha umkhuhlane othile. Kwande ukutshengiswa ebhokisini lokuthi asetshenziswa njani kuyabe kubhaliwe ebhokisini.

Imbodlela eyelapha umkhuhlane othile, mikhitshiwe ebhokisini layo, yabekwa eceleni. Kuqakathekile ukuthi limbodlela, ihlale phakathi kwebhokisi layo, ukuze ingafi masinya.

Kulamagajana amabili emithi etshiyeneyo. Amagabha la alombala omhlophe abhalwe ngamabala amnyama ukuze lokho okubhaliweyo kuphume kukhanye kuthi kla.

Orolin ngumuthi wohlobo lwesilungu, isebhokisini elimhlophe elilombala owesibhakabhaka, lilomfanekiso womuntu otshengisa amaphaphu. Kutsh' iOrolin ngumuthi wokukhwehlela ikakhulu uphepha lolu oluyabe lomile

Kulamabhokisi amanengi phakathi kule zimbodlela ezifakelwe umuthi othile . Kulotshiwe ephatshaneni elilithanga ukuthi umuthi lo uexpire nini lokhu kunceda abezempilakahle ukuze bazi ukuthi basebenzise imithi le ngesikhathi esifaneleyo

Kulembodlela yomuthi wokukhwehlela ekhutshwe ebhkisini lawo eliseceleni umuthi lo isebenza kakhulu ugxile emaphatshini ukuze ukhiphe isikhwehlela, phezulu kwembodlela kulokuligajana okuncane okuyikho okusebenza ukuthi onatha umuthi athele enze isilinganiso esiyiso.

kulembodlela yomuthi ekhutshwe ebhokisini layo amabhokisi lawa aqakathekile ngoba ayagcina imbodlela ukuze ingafi nxa ibekiwe emabhokisini kwande ukubhalwa ukuthi umuthi lo wenziwa nini lokuthi u expire nini ukuze lo owusebenzisayo awusebenzise ngesikhathi esifaneleyo usasebenza

Igajana litshengisa umuthi wokugezisa izilonda lumithi uqakathekile ngoba wenza izibungwana zonke ezenza isilonda sibhibhidle zife isilonda besesiphanga siphole.

Imbodlela ye albendazole iseceleni kwebhokisi layo .Longumuthi wabantwana usetshenziswa nxa abantwana belomkhuhlane wamawemusi esiswini . Unathwa kanye ebantwaneni abale minyaka emihlanu . Angalinatha iphilisi lakhona amawemusi wonke asesiswini ayafa .

Amagajana amahlanu alemithi yokwelapha ngezamakhala , eyimihlobo emihlanu etshiyeneyo. Imithi le iqakathekile ngoba iyathambisa emakhaleni nxa komile iphinde ibulale nxa kulamajemusi phakathi.

Kulebhodlela yomuthi okuthiwa yibroso lowomuthi wenziwa ngezihlahla ezithile ezimbili zakhona zifakiwe phansi ukuze lo awusebenzisayo ananzelele ukuthi kuyini okwenziwe ngawo nxa kungahambelani laye engasawusebenzisi lowo muthi

Kulamambhodlela amabili awomuthi othile kulebhokisi lakhona eceleni. Ibhokisi liqakathekile. Kulamambhodlela amabili awomuthi othile kelebhokisi lakhona eceleni ibhokisi liqakathekile ngoba liyagcina imbodlela ukuze ingafi ibhokisi libhaliwe njalo ukuthi umuthi lo usetshenziswa ngabantu abanganani usetshenziswa ngasiphi isikhathi

Kulamabhokisi amane alemphahla kuphathisa ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ngodokotela nxa beselapha izigulani, zigoqela ama Reza lokokugezisa izilonda, kuqakathekile ukuthi lokho kugcinwe emabhokisini ukuze kusetshenziswe kulokhu kuhlanzekile.

Kulebhokisi lamaphilisi okuthiwa yi amoxicillin. Aluhlobo lwemithi yesilungu. Kulamaphakethi amabili angaphandle kwebhokisi. Iphilisi linye ngalinye lilemibala emibili, olithanga loyibubende.

kulamabhokisi amambodlelalamagabhakuyizilingniso ezihlukeneyo kwazise lapha kusefamasi lapho okuthengiswa khona imithi kumbe lapho egcinwa khona, imithi leyi ibhaliwe amabizo lawa egabhenilinye ngalinye imithileyi ibhaliwe ukuthi isebenzani.

Igabha elilombala oluhlaza lilesivalo esimnyama, lilamafutha okugcoba ukuze ijwabu lingatshwabhani litshwaphuluke, ungaze utshiswe lilanga kakhulu lingasali litshwabhene kodwa lisale lilihle libutshelezi.

ITanzol ngumhlobo womuthi wesilungu welapha amawemusi ayande ukuhlasela abantwana abancane. Kudala bekusetshenziswa isipeyiti, abantwana bebepeyitwa ngezihlahla ezithilie kodwa kathesi sokulemithi yesilungu esetshenziswayo egoqela iTanzol.

Imbodlela encane elombala oluhlaza lesivalo esimhlophe, phakathi laphakathi iqunywe ngebhanti elimhlophe yasisiba lesiphambano esiluhlaza

I "olanzapine and fluoxetine tablets" luhlobo lwama philisi oluthile, luwumhlobo wamaphilisi esintu. Atholakala ko "beyond care" nxa sifuna ukuzwa okunengi ngabo singahamba ku webhusayithi singene kuyo kumbe sibabhalele imeyili esiyiphiweyo ngaphansi laphayana .

Ibhokisi ngele Benylin dry cough. Ngumuthi wokukhwehlela. Umuthi lo usebenza kakhulu uqonde esifubeni ukuthi uthambise uphepha nxa lomile. Ibhokisi lilembala eminengi etshiyeneyo okugoqela oluhlaza, obomvu lomhlophe .

Iparacet ngamaphilisi anathwa nxa umuntu engezwa kuhle. Luhlobo lwemuthi yesilungu, ilesikhathi enathwa ngaso. Kwande ukuba kathathu ngelanga, ekseni, emini lantambama kusiya ngokuthi udokotela utheni.

Kulamabhokisi amathathu agadeneyo. Linye ngalinye lilotshwe okwehlukeneyo kwelinye. Yimhlobo yamaphilisi kumbe imithi enathwayo etshiyeneyo. Kulotshiwe ukuthi isetshenziswa njani, munye lomunye.

Iventolin sulbutamol yispray ezisetshenziswa ngumuntu oyabe egula umkhuhlane wofuba esithi yiasima kubhaliwe ukuthi usetshenziswa njani lokuthi kumele ugcinwe njani ukuce uhlale ungonakalanga.

Ichestal ngumuthi wokukhwehlela phakathi kwezinto owenziwe ngawo kuloluju phakathi lokunye. Kusetshenziswa kakhulu nxa umuntu elophepha loluyana olomileyo olungela sikhwehlela.

i BHI ngumuthi onathwayo welapha umkhuhlane wesihudo usebenza ebantwini abalemminyaka engamatshumi amane kusiyaphezulu nxa umuntu ehuda uyawunatha kumbe nxa ebulawa yisisu kuyisisu lesiyana esimgijimisayo uyawunatha

Amaphilisi ehlukeneyo ahlala emagabheni atshiyeneyo ukuze umuntu lomuntu nxa ewathenga kumbe ewaphiwa abekwazi ukuthi umuthi kumbe amaphilisi lawa ngawani ayabe ebhaliwe phandle ngokucacileyo kunye lokuthi mangaki njalo asetshenziswa njani.

Amaphilisi abuya eyimihlobo etshiyeneyo kusiya ngokuthi elaphani. Abuya njalo elembala eyehlukeneyo. Amanye aluhlaza, amanye alithanga, amanye abomvu. Amanye njalo aba lembala emibili okungagoqela olithanga lokuyibubende.

Omama labobaba bahlezi ezitulweni endlini labezempilakahle baphethe igwalo kukhona abakubalayo kuzo labakufundiswayo kuzo

Abezempilakahle, omama labobaba bahlezi phandle ebhentshini, sebengabe sebeqedile akade bekwenza kumbe yisikhathi sokuphumula. Bathi bahlale phandle baphumule bengakaqali umsebenzi wabo.

kusendlini yabezempilakahle lapha kulomntwana ogade ibhayisikili elilamavili amathathu ugogekile kulomunye ohlezi embedeni kulowezempilakhle ohlezi esihlalweni uncedisa lowu osembhedeni engabe emelula ukuze igazi lihambe kahle emzimbeni wakhe

Abafundi bezinga eliphansi bathe gwaqa evulandini. Kulabaphathi ababili abezempilakahle. Kulomphathi oyedwa ongabe engowegatsha lezomthetho phambi kwabo. Uyakhuluma kukhona abethulela khona.

Kulomntwana odlalayo kwabuya kwalotshwa ukuthi abantwana beRwanda abadlale. Iphetshana leli ligqugquzela uzulu ngokuqakatheka kokuthi abantwana badlale kuyabancedisa ukuthi bakhule behlambulukile benga nunubali.

Kulabantu abanengi. Phakathi kwabo kulomama ophethe umntwana. Abazempilakahle ababili babambisene umntwana ukuze bamhlabe ijekiseni. Kwazise umntwana ugula umkhuhlane othile kumbe uvikelwa emkhuhlaneni othile ngokuhlatshwa ijekiseni.

Iphetshana linanyathiselwe emdulini litshengisa umama ohlezi ecansini eceleni kwakhe kule bhuku kulezicathulo zakhe njalo phambi kwakhe kulamajuba amathathu .

Abafundi abesezingeni eliphansi baphandle egumeni leskolo sabo .Lapho abadlala khona imidlalo etshiyeneyo. Kukhona lapho abagada khona babuye behle nxa bedlala.

Kulomzali obambe umntwana otshileyo emzimbeni engabe etshiswe ngamanzi kwezinye indawo sokukhukhumele kwezinye indawo sokuhle kwaxexebuka kudingeka ukuba nxa esenje umntwana ahanjiswe esibhedlela masinyane

Abafundi abasezingeni eliphansi bahlezi phandle etshanini baphethe ingwalo zabo, kukhona ababala ngakho engwalweni zabo ukuze benelise ukwethulela abanye lokho abakubalileyo.

Abantwana abangabafana labangamankazana bamile phandle kwesakhiwo esithile. Kulebhakani elibhalwe KIBEHO.Lichaza ukuthi kungaba kilometre amangaki nxa usuka ebantwaneni usiyafika eKIBEKO.

Umntwana usesibhedlela uhlale uhlaliswe phakathi kombheda wakhe ugqoke isitshuku kuphela kalampahla ngoba utshile engagqoka kuyamthunguka izilonda zicine zingasapholi kuhle

Abantwana bagqoke amayunifomu alithanga baphethe imisebenzi yabo abakade beyiyenza ngezandla kutshengiswa ukuthi abantwana laba baphathekile kakhulu imsebenzini wezandla ngoba bayenelisile ukwenza imodeli yemota.

Iphetshana lilimukisa uzulu ngomkhuhlani wengculaza .Kulabomama abathathu abaphethe abantwana ,kwaziswa uzulu ukuthu abantwana abanengi bazalwa belomkhuhlani wengculaza abawuthatha ebazalini babo.

Umama lomntwana bahlezi embhedeni. Kwazise kusesibhedlela lapha. Kulomongikazi obambe umntwana uyamkhangela ukuthi kuyini okubuhlungu lokuthi angamncedisa njani.

Abantwana besikolo badlala ibhola phambi kwe class yabo . Badlala bekhangelwe ngababalisi babo ababili. Omunye udlala labo ebatshengisa ukuthi kudlalwa njani. Omunye ukhangele ukuthi badlala ngendlela eqondileyo yini.

Umama uphethe umntwana. Umntwana ulomkhuhlane wendebe, ugogekile endebeni zomlomo. Uhlezi umama umelele udokotela ukuthi bamkhangele ukuze babone ukuthi umntwana angancediswa njani.

Umntwana uyathotiselwa umuthi emlonyeni kwande ukuthotiselwa abaleminyaka emihlanu kusiyaphansi babethotiselwa ivitamin ukuze bakhule kuhle bangahlaselwa yimikhuhlane eminenginengi.

Umfana uphethe umntwana okungaba ngumnawakhe. Bayahamba egangeni, kwazise kukhona lapho abathunywe khona kumbe bayazihambela nje bezivakatshela, bebona indawo.

Omama bahlezi labantwana abangaphansi kweminyaka emibili badla ilambazi kumbe isitshwala , badlela emiganwini ekhazimulayo eyenziwe nge aluminium, abanye njalo basebenzisa imiganu yerabha.

Omama abathathu bamile bakhangele unesi ekala umntwana. Kukhona Umama obhalayo ukuthi umntwana uyabe ekalwe waba ngama kheyiji amangaki lokhu kwenzelwa ukuze kubonwe ukuthi umntwana ukhula kuhle kumbe kukhona lapho asilela khona ekukhuleni kwakhe.

Umama ulabantwana besikolo abaphethe amaflag kwazisebe limukisa uzulu ngomkhuhlane othile osungaba ngowe ngculazi umama ulophawu esigqokweni lase asigqokileyo olubomvu

Umongikazi omileyo kungabe kusesibhedlela. Ugqoke imusk, kulemitshina eminengi nengi lapha. Omunye ngowokulalisa ingane ukuze babone isisindo sakhe, omunye njalo ngowokukhangela ukuthi ingane ilobude obunganani.

Kusekhemisi lapha kuthengiswa izinto ezitshiyeneyo ezigoqela ilambazi lesilungu elabantwana, izitshubo zohlobo lwesilungu, amaphilisi, imithi lokunye okunenginengi . Othengisayo umi phambi kwekhompiyutha yiyo ayisebenzisayo ukuze atshayele lowo othengayo amtshele ukuthi lokho akuthengileyo

Owezempilakahle ugqoke amagilovisi ubambe usane walukhangelisa phezulu uluthontisela umuthi. Lumuthi usetshenziswa ukwelapha kumbe ukuvikela emkhuhlaneni othile ongahlasela umntwana

Abezempilakahle ababili basendlini lapho okuhlinzelwa khona izigulane ezingezwa kuhle i theatre bakhangela isigulane sabo besilungisa njalo ukuze nxa beqala umsebenzi wabo yonke into ihamba kuhle.

Kulomuntu wezempilakahle ogqoke wavitsha wavala zonke indawo. Sibi samehlo kunye lezandla. Uphethe umganu ongabe uphethe ulokudla phakathi lenkomitsho uyanika abantu abayabe behlaselwe yimikhuhlane leyi enjenge COVID.

Umongi omele abezempilakahle abe"Rwanda" ugqoke ibhatshi elimhlophe waphatha lempahla kuphathisa esetshenziswa ukukhangela ukuthi inhliziyo itshaya ngendlela efaneleyo yini.

owesifazana uphethe umntanakhe kulababili abazempilakahle abamileyo eceleni bengabe bemcedisa ngokumtshela ukuthi umntwana uphathwa njani lezinto ezingancedisa umntwana ukuze akhule kuhle angahlaselwa yimkhuhlane

Omama ababili basendlini lapho kuthengiswa khona imithi etshiyeneyo , omunye engabe esebenza khonapho ngoba uphathekile ulungisa imithi, uyihlalisa ngendlela ezakwenza kubelula ukuthi labo abathengayo babone ukuthi yiwuphi umhlobo womuthi njalo uyimalini.

Umama ozithweleyo usesibhedlela ulomongikazi omkhangeleyo. Ukhangela ukuthi umntwana uhlezi kuhle esiswini esebenzisa umtshina, uyakhangela njalo ukuthi umntwana ukhula kuhle lokuthi uphefumula kuhle nxa esesiswini engakabelethwa.

Kusemdlalweni webhola likanobhutshuzwayo umdlali usewele phansi uyancediswa ngababili abakhangela ngezempilakahle. Bayamkhangela ukuthi engabe eyenze njani enyaweni kumbe engabe eyenyele ukuze ancediseke masinyane asile.

Umama ozithweleyo usesibhedlela ulalisiwe embhedeni uyakhangelwa ngemitshina osithi yi x ray ukhangelwa phakathi esiswini ukuthi umntwana uhlezi kuhle uyakhula kuhle akula okunye okumphambanisayo.

UCherlse Gahizi ngudokotela osebenza esibhedlela esithile ugqoke impahla eziluhlaza lejazi elimhlophe phezulu uyabobotheka njalo ugqoke iziboniboni ukuze abone kuhle.

Umama ozithweleyo uhlezi ubanjwe ngumkakhe isandla ukhona obabuza imbuzo umama nguye ophendulayo leyo mibuzo kamongikazi.

Abafana lamankazana abafundela ukuba ngomongikazi basendlini yesigulani embhedeni lapho okulala khona izigulane kulababili ababatshengisayo ukuthi umbheda wesigulane wendlulwa njani ukuze ukhanye uhlanzekile njalo kukhanye kukuhle lapho izigulane ezilala khona.

Abazali ababili lonensi basekilinika lomntwana ulaliswe etafuleni kuthathwa ubude. Bafuna ukwazi ukuthi mude okunganani ukuze kubonakale ukuthi ukhula ngendlela efaneleyo yini. Emva kwalokho kwande ukuba afakwe esikalini ukuze kubonakale ukuthi ungama kg amangaki.

E"pharmacy " kulomthengisi ule khompiyutha yakhe lapho akhangela khona ukuthi munye ngamunye umuthi uyimalini. Angakhangela abesetshela lowo othengayo ukuthi konke akuthengileyo kubeyimalini ,abesebhadala ke umathenga.

Kuphandle kwesakhiwo esithile okungaba yisitolo semithi .Kufakwe isamende phansi kumbe izitina ukuze abahambayo bangahambi othulini . Kulezihlahla ezinde .Kulotshani obuluhlaza .Kule bhakane elitshengisa ukuthi ongenayo aqale ame abesengena .

Abezempilakahle abagxile kakhulu, kwezepharmacy. Basendlini yabo yokufundela. Kulemitshina ehlukeneyo, enjengemicroscope. Basebenzisa ukukhangela izinto ezitshiyeneyo. Kulamaphetshana, phezu kwetafula, lapha ababhalela khona lokho abakutholileyo, ngemva kokusebenzisa imicroscope.

Kuse pharmacy ye sunrise okuthengiswa khona imithi eyehlupha izigulane imikhuhlane eminengi etshiyeneyo , kulabathengisi ababili phandle kwe pharmacy kubhaliwe ukuthi itholakala kuziphi istalada , kulotshiwe njalo lenamba zocingo umuntu engazisebenzisa ukubatshayela nxa efuna usizo oluthile kibo

Kuse pharmacy kulamagabha amanengi, amambodlela kunye lamaphakethi lemithi etshiyeneyo kuthengiswa izinto ezigoqela amafutha okugcoba, uchago kwabantwana kanye lemithi evikela imkhuhlane eyehlukeneyo

Kulamadoda amanye aduze kwesunrisepharmacy omunye uhamba ngebhayisikili omunye uyangena phakathi emnyango kulomtwana ohlezi phansi ababili bayazidlulela.

Kusefamasi lapha kulefiliji kulomutshina oqandisa amanzi esithi yi dispenser " ngesilungu kuthengiswa imithi etshiyeneyo ehlala emagajaneni eminye njalo isemabhokisini.

ISanitus clinic eyakhiwe kuhle kakhulu, kwasentshenziswa amagilasi, izitina kunye lensimbi zafulela phezulu. Amakhampani agoqela iSanlam, iBritam kunye leEden care ayephathekile ngesikhathi kusakhiwa leso sakhiwo.

Kulamabhokisi ayimihlobo emine alotshwe amagama ehlukeneyo. Kwazise ngamabhokisi emithi kumbe amaphilisi elapha imikhuhlane eminengi eyehlukeneyo.

ISongam yi pharmacy enkulu kakhulu eyakhiwa ngobunono obukhulu. Ubuhle bezakhiwo bayo bancediswa ngamakhampani atshiyeneyo agoqela iSanlam, iRadiant leBritam

Kusefamasi, kutshengiswa imithi etshiyeneyo esemambodleleni emabhokisini kanye lasemagajaneni. Imithi ilamabizo atshiyeneyo njalo ithengwa emakhampanini atshiyeneyo.

Kulamagabha amabili ochago lwempuphu olunathwa ngabantwana kube legabha lezinti zokuhlanza indlebe besekusiba lamaphakethi amabili awempahla kuphathisa esetshenziswa ngomama ukuvitsha nxa besenyangeni.

Isango lesibhedlela esikhulu esakhiwe ngobunono obukhulu silemota ethwala izigulane eziyabe sezidinga uncedo masinyane abangabe ngababelethayo kumbe abagula kakhulu besezindlini zabo, babizelwa imota lezi ukuze zibancede zibathwale balethwe esibhedlela masinyane.

Indawo ezithengisa imithi etshiyeneyo amafamasi zilezivalo lapho abantu abangena khona besokusiba lama burglar okwenziwe ngensimbi ukuze umuntu angabulawa isivalo ehluleke ukungena.

kusesibhedlela se Sangwa phandle kulemota ethwala izigulane emileyo kulebhakane elilombala oyisibhakabhaka libhaliwe ukuthi indawo ezithile zitholakala ngaphi phakathi khonapha esibhedlela

Isanlam yi polyclinic ethengisa amaphilisi wonke awabantu abidinga usizo ikakhulu emkhuhlaneni eminengi etshiyeneyo. Iyathengisa njalo zonke ezinye izinto ezincedisayo abantu abagulayo okunjengama bhanditshi, amajekiseni kanye lemithi.

Iminyango embili yestolo sepharmacy ivuliwe ukuze abathenga imithi bangene kuhle bangaminyezelani. Ungangena phakathi kulezihlalo njalo ukuthi ungathenga umuthi uhlale phansi unathe.

Epharmacy kuthengiswa imithi etshiyeneyo egoqela imithi ekhangela ngezamakhala nxa umuntu eyabe elomkhuhlane wamakhovula. Kuyathengiswa njalo imithi ekhangela ngamehlo nxa umuntu ebulawa ngamehlo.

Amabhokisi alitshumi lanye abekwe eshelufini kwazise kusefamasi. Amabhokisi ngawemithi etshiyeneyo kumbe amaphilisi abhalwe imihlobo emithathu yamaphilisi.

Izitolo zemithi ezithengisa izinto ezitshiyeneyo okugoqela amajekiseni amagilovisi izifonyo lemithi enathwayo eminye njalo iyagcotshwa.

Ipharmacy yindawo okuthengiswa khona imithi etshiyeneyo. Kuthengiswa imhlobo egoqela umithi yokukhwehlela , umithi we flue, umithi wokuthi nxa umntwana isisu simgijimisa umise. Kutholakala yonke nje imithi eyehlukeneyo.

Obaba abane lomama oyedwa base Famasi , indawo lapho okuthengiswa khona imithi etshiyeneyo. Lapho kungena loba ngubani elencwadi yamaphilisi loba umuthi afuna ukuwuthenga. Bayakuncedisa.

Kusephamarcy lapha kuthengiswa imihlobo etshiyeneyo yochago lwabantwana kuthengiswa amagula abantwana ilambazi labantwana kanye lemithi etshiyeneyo kube sokusiba khona njalo okokuyesula abantwana esithi ngamawipes

ekhemesi kuthengiswa izinto ezehlukeneyo ezigoqela amafutha okugcoba amafutha okwelapha izilonda ezitshiyeneyo imithi yokugxubha amazinyo kubuye njalo kube lendawo izigulane ezinganathakhona amanzi nxa zithe zaphiwa amaphilisi kumbe loba ngubani oyabe esewomile uyavunyelwa ukunatha amanzi

Abantwana bamike egcekeni baphakamisele izandla phezulu kulabaphathi babo abahlanu abagade phakathi kweloli lokhu bakwenzela ukuze babonekuhle njalo bakhulume kuhle labantwana kwazi sokulo mkhankaso othile

Abadlali bebhola, abagoqela abafana lamankazana, bamile enkundleni yabo yebhola. Kulomphathi okhuluma labo. Engabe ebazisa ngezindlela, kumbe izinto abangazenza, ukuze lapho, sebedlala umdlalo banqobe. Sebencintisana labanye.

Kulabantu abahlanu. Abane bamile balalele oyedwa ongumphathi okhulumayo. Ubalimukisa kumbe ubatshela ngokwezempilakahle okuphathelane ngezindlu ezigcima imithi kumbe ezithengisa imithi esithi ngama pharmacy.

Abantu abayisikhombisa bamile phandle kwekiliniki kumbe yisibhedlela, umama oyedwa ume phezu kwesikali uncediswa ngudokotela ukuze kubonakale ukuthi ulesisindo esinganani, omunye umile ukuze bakhangele ubude bakhe ukuthi bunganani.

Kulabantu abatsha abalihlekana kukhanya bebephatheka emdlalweni othile ,kulesikhulumi esikhangele ngezempilakahle sigqoke ibhatshi elimhlophe siyabalimukisa abatsha ngomkhuhlane othile kumbe ngendlela ezithile abangazivikela ngazo emikhuhlaneni etshiyeneyo

Iqoqo labezempilakahle lihlangene .Lenze umkhankaso lilimukisa uzulu ngokumemetheka kwamagcikwane athile. Babazisa njalo ukuthi kungavikelwa njani lokhu kumemetheka kwali mkhuhlane .

Abezempilakahle benze umkhankaso wokulimukisa uzulu ngokuqakatheka kokuthi umuntu lomunye abekwazi ukuthi ibp yakhe injani. Bafake amathende bahlala ukuze uzulu olesisifiso sokwazi ibp yakhe abuye azothatha bahleli ematafuleni kulemitshina yokuthatha ibp.

Abantu bayalimikiswa ngezempilakahle. Luhlelo lapho abantu abatshelwa khona ngokuthi baziphathe njani ukuthi benzeni bahlalahlale babone omongikazi ukuze bangahlaselwa yimikhuhlane bangananzeleli, babesebeyibone phambilini.

estaladeni kulabantu abathengisayo izinto ezitshiyeneyo omunye engathegisa umuthi wokuxuba amazinyo abanye bathegisa kulabanye abahleziyo abakhalwe ngunensi ogqoke ibhatshi elimhophe ukhangele umama emlonyeni ngibona kukhona umkhuhlane ohlasele umama

Kulamadoda amane amabili agqoke iziboniboni ababili kabagqokanga phezulu bagaxe intambo kwazi sekukhona umdlalo akade phephatheke kiwo sebewuqedile.

Abafundi abanengi basendlini yokufundela bahlezi. Bagxile ezifundweni zemisebenzi yezandla okuyikuthunga. Phambili ukhona untombazana ophethe ilembu uyathunga.

Amankazana amathathu asesibhedlela. Umongikazi uphethe i necklace lephetshana. Kukhona abalimukisa khona, kungabe kungumkhuhlane. Baze baphiwa izikipa ezifananayo ukuze bahambe labo betshela abanye abakutsheliweyo.

Omama labantwana bathe wathalala egcekeni bayadla. Kungabe kuluhlelo lolu olwenziwa ngabezempilakahle olokunika abaswelayo ukudla. Lokhu kwenzelwa ukuze bakhule kuhle abantwana kanti futhi bangahlaselwa yimikhuhlane eminengi nengi.

ihlekana labomama lihlezi ezitulweni ngaphansi kwetende kulabaphathi bezempilakahle abathathu ababili bamile phambi kwabo kwazi seukhona abafundisa ngakho ngoba kule bhakani phambili bengabe bebalimukisa ngomkhuhlane othile bjalo bebazisa ukuthin bengazivikela njani kulowo mkhuhlane

Kulephakhethi lamapilisi, kwazise yila ande ukunathwa nobomama abangakafuni ukuba labantwana, Iphakhethi leli amapilisi anathwa ngokulandelana kwawo. Kutshenisiwe ephakhethini ngemizila elemtshoko ukuze lo onathayo abone ukuthi eqeda leli kulandela leli njalo njalo.

Kuleqembu labantu eligqoke izikipa eziluhlaza ezifananayo bakhankasa ngomkhuhlane wengculaza i-Aids. Bangabe bekhulume ngobuhle langobubi bayo lokuthi abantu bangazivikela njani kuyo.

Kulemfanekiso etshengisa amabanga okuzthwala kukamama kusukela eqala kuzekuyefika lapho abeletha khona, kuqakathekile lokhu ngoba kwenza kukhanye ukuthi umntwana ukhula ngendlela eyaneleyo, amanzi aphakathi esiswini enele njalo uhlezi kuhle.

Umama ozithweleyo usesibhedlela ulomongikazi uphethe umtshina wokukhangela ukuthi umntwana engabe enjani esiswini. Omkhulu wabomongikazi useduze laye khonapho uyakhangela ukuthi umongikazi engabe senza into eqondileyo yini.

Abantu ababili basesibhedlela umama uhlezi omunye umile kulodokotela obangcedisayo uyabhala ebhukwini ukuze lokhu abamtshela khona bengakukhohlwa kuhlale kungcinakele emabhukwini awezibhedlela

Kungaphambi kwendlu, kulabantu abayisithupha. Amadoda amabili kawagqokanga phezulu, agqoke amabhulugwe kuphela. Kwazise ngabantu abakhathalela imizimba yabo, abenza ngokwe health fitness, yikho bejwaqile.

Owesifazana ugqoke imask uphethe usane olugoqelwe ngengubo ukuze lungangenwa ngumqando . Usane njalo lubhanditshile esandleni kwazise lulimele kumbe kade hlatshwa amajekiseni wase bhanditshwa.

Kulejekiseni eyande ukuhlatshwa ngomama abangakafuni ukuzithwala amajekiseni la ohlabayo uyazikhethela ukuthi ufuna ukuhlala iminyaka emithathu engazithwali abanye njalo bakhetha emihlanu kuyangomuntu ukuthi yena ufunani ijekiseni le ihlatshwa ezibhedlela loba emakilinika.

Kulababili abathatheneyo umama lobaba umama uhlezi ubaba umile ubambe u mama bagqoke impahla ezifananayo umama ulesigqoko esilombala wesibhakabhaka ubaba yena ugqoke ibhulugwe elilombala oyisibhakabhaka lesikipa esimhlophe

Abafana ababili bamile ngaphansi kwesihlahla kabagqokanga ngaphezulu bagqoke amabhulugwe e"jean" omunye weyeme komunye udanile ngabona kukhona okubi akuzwileyo kumbe akutsheliweyo.

Omama ababili bahlezi lomongi oyindoda .Umongi uyabachasisela ukuthi baziphathe njani ukuze bangahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo. Kuqakathekile lokhu ukuze bangahlali besiza esibhedlela ngasosonke isikhathi kanti kulendlela zokuthi bazivikele njani

Omama ababili baphethe abantwana, abantwana bagqoke okufananayo kwande ukuba njalo nxa abantwana bengamaphahla omunye uselele omunye ukhangele bayaxoxisana omama laba.

Kulempahla kuphathisa encedisa abezempilakahle abagxile kwezemidlalo lokhu kugoqela umtshina wokuzwa ukuthi inhliziyo itshaya njani ibhola amagilovisi lokunye okunengi.

Abafundi abakhangela ngeze festi-eyidi, basendlini yabo yokufundela. Kulomphathi wabo ogqoke iskipa esibomvu, uyabatshengisa ukuthi nxa omunye esethe wehlelwa luhlupho kumbe esethe wawa ngomkhuhlane othile, ubanjwa njani ukuze asncediseke masinyane kungakayiwa esibhedlela.

Owesifazana ugaxe ithawulo emhlophe unatha amanzi, kwazise ubegijima kumbe ubephathekile emdlalweni othile. Kuqakathekile ukuthi anathe amanzi ngoba nxa esenza imidlalo kumbe egijima uyaginqa lokhu kwehlisa amanzi emzimbeni.

Owesifazane uhlezi phansi, ugqoke impahla zokuvoxavoxa umzimba. Welula izandla ,welule konke lenyawo ukuze aqinise umzimba wakhe abe ngumuntu lowana ohlala etshwaphulukile.

Umongikazi uncedisa isigulane esihluleka ukuhamba kwazi sisuke salimala ekhalweni kungakho sifake ibhanti elimcedisa nxa sihamba kunganyikinyeki kakhulu besesithunukala

Kusenkundleni yebhola. Omunye umdlali usewele phansi kwazise usuke walimala. Kulabaphathi ababili abakhangele ngeze (First Aid) , bayamncedisa laphana bemkhangela ukuthi kuyini okusuke kwaphambaniseka .

Owesilisa unatha amanzi egajaneni elilombala oyisi bhakabhaka . Kuqakathekile ukuthi abantu banathe amanzi ukuze ancedise ukugijima kwegazi emzimbeni njalo bavikeleke emikhuhlaneni eminengi egoqela idehydration .

Udokotela ubambe unyawo lwesigulane. Kwazise yilabo abenza imidlalo etshiyeneyo egoqela ibhola lokukhaba. Isigulane sikhanya senyele udokotela yikho ebambe unyawo emelula ukuze abengcono.

Ijaha lentombi bayagijima, bagqoke impahla zokugijima, baphethe amambhodlela amanzi, ukuze nxa sebomile banathe. Lokho kuyabanceda ukuthi bangawiswa yisiyezi nxa begijima.

Abantu ababili, abangamadoda, omunye ungathi uquthile uyazivoxavoxa. Omunye umkhangele uyamncedisa ukuze azivoxavoxe ngendlela efaneleyo, elungiselela imidlalo ethile.

ingalo yomuntu ifakwe iphepha eliluhlaza kwazise lilamanzi aqandayo lifakwe laqondana le ndololwana kwande ukusetshenziswa ngabantu abadlal imidlalo etshiyeneyo esithi ngama sports nxa umuntu esuke wanyela besekufakwa okuqandayo ukuze ubuhlungu behle

kulempahlkuphathisa ezihlukeneyo ezisetshenziswa ngabo dokotela kumbe abezempeilkahle ukwelapha kumbe ukuvikela imkhuhlane ethile lezi mpahla zigoqela izigelo imithi ama gloves umtshina wokuzwa ukuthi inhliziyo itshaya njani lomtshina wokuzwa ukuthi umzimba uyatshisa kumbe uqanda okungakanani esithi yithermometer

Isigulane esilele embhedeni lomongi oseceleni uphethe umtshina oxhunywe esandleni sesigulane. Umtshina lowu usetshenziswa ukukhangela ukuthi isigulane singabe sigula njani, siphatheke njani ukuze kutholakale amaphilisi kumbe umuthi oyiwo owokuthi elatshwe.

kusewofisini yomuntu ongabe ekhangela ngezempikahle sikubona ngejazi elimhlophe eligaxwe esitulweni kulombheda njalo eceleni kulewatshi etshengisa isikhathi kubuye kube lama file amanengi angae elezincwadi zezigulane ezitshiyeneyo

Ubaba uyazithestha umkhuhlane we'BP'. Ufuna ukubona ukuthi iphezulu kumbe iphansi. Ukuze azincedise abekwazi ukuthi anathe amapilisi nxa iphezulu kumbe enganathi ukuze umkhuhlane ungamhlaseli.

Esibhedlela kulemitshina eminengi esetshenziswayo egoqela eyokuzwa ukuthi inhliziyo itshaya njani udokotela engabhala ukuthi inhliziyo itshaya njani uyafaka phakathi kwebhuku abathi yi file abesebeka.

Kulengqwaba elingeneyo yamantshe lesihlahlakazana esimileyo eceleni lotshani. Lesi sihlahla sande ukusetshenziswa ngokhulu labo abenza imithi yesintu kuthathwa amahlamvu kuphekwe itiye ngawo ukuze labo abalomkhuhlane weBP yehle.

Kuleshlahla esihlanyelwe endaweni engaba sesikolo, ziyanceda izihlahla ngoba ziyabamba umhlabathi ukuze ungagugudeki nxa izulu lisina, ezinye njalo ziyaphayhisa ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo.

Kulemihlobo yezihlahla ezitshiyeneyo etshengisiweyo omunye wakhona yiminti ,iminti luhlobo lomuthi wesintu iyasetshenziswa kakhulu nxa kuphekwa itiye ,kulaba abafuna ukugezisa igazi bayayinatha njenge tiye igazi liyahlambuluka.

Kulegajana lomuthi othile oluhlobo lwesintu. Kulotshiwe ibizo lalowo muthi lokuthi ngowani ..Kutshengisa ukuthi ngowokugcoba ukuze ijwabu libe butshelezi lingakhanyi litshaziwe .

Kulama gajana amathathu .Uhlobo lwemithi yesintu .Alotshwe ngendlela etshiyeneyo kanti lembala yayo kayifani .Ingabe iselapha imikhuhlane emithathu etshiyeneyo .Kulenkomitsho enkulu eceleni .Ingabe ilamanzi okunathisa imithi le ukuze isebenze kahle emzimbeni .

kulamagajana ,amabhokisi kanye lezigubhu okutshiyeneyo ,kunye ngakunye kubhalwe amagama atshiyeneyo ,luhlobo lwe mithi lwesintu ,limithi isetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo njalo isebenza ngendlela ezitshiyeneyo

Kulomuthi ocholwe waba yimpuphu uluhlobo lwemithi wesintu ,kungabe kuthethwe amahlamvu kumbe amaxolo loba impande konyiswa kwasekucholwa ukuze kube yimpuphu ukuze kusetshenziswe kuhle nxa kuselatshwa.

Kulemihlobo yemithi emithathu etshiyeneyo. Owokuqala usembodleleni ezimbili ezilombala olithanga. Olandelayo usephakethini. Owokucina usebhokisini. Imithi le ilamabizo atshiyeneyo njalo isebenza ngendlela ezitshiyeneyo.

Iqoqo labalimi lisemasimini. Kuletarakitha khonapho umtshina obamcedisayo kwezokulima bakhangela izilimo zabo ukuthi azihlaselwa yimikhuhlane yini njalo ziyakhulaa kuhle.

Kulebhokisi lamahlamvu etiye. Limhlophe libhalwe ngamabala aluhlaza. Lilomfanekiso njalo owesihlahla lapho okukhiwe khona amahlamvu etiye.

Igatshana elilombala oyisibhakabhaka lilamafutha okugcoba ijwabu. Amafutha la ande ukusetshenziswa ukuze ijwabu libebutshelezi lanxa kuyisikhathi somqando lingatshazwa kodwa lisale litshelela.

Kulembiza zesintu kulecansi phezu kwecansi kulegarlic kulechumeric iginger amagwava amalemon kulelitshe njalo elokucholela izinto lezi njalo ezigoqela ogarlic labo chimeric zingasebenza ukwelapha imikhuhlane ethile ziyasebenza njalo ukunandisa nxa umuntu epheka

Kulezigubhu ezimbili lamabhokisi amabili. Imithi leyi ingabe isetshenziswa ngabantu abafuna ukwehlisa umzimba labo abayabe bekhuluphele kakhulu besebenatha imithi etshiyèneyo ukuze umzimba wabo wehle bengabi yizidudla.

Igabha litshengisa umhlobo wamaphilisi engqondo ancedisayo ukuze umuntu nxa ucabanga kakhulu kumbe elomkhuhlane westress azisize umkhuhlane lo ungamhlasela njalo acabange lula.

Izihlahla ziyimihlobo etshiyeneyo ziyancedisa uluntu ekuphileni ilanga ngelanga, ziyancedisa ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo kusiya ngokuthi yisiphi isihlahla umuntu asitholileyo.

Imithi yesintu isetshenziswa ngendlela ezitsheyeneyo eminye iyafakwa emanzini uthelwe usigubhini ube usufaka umuthi phakathi omunye usetshenziswa ngemva kokugigwa kumbe ucholwe usentshenziswa usuyimpuphu omunye njalo uyafakwa emagabheni umuntu angcobe ngawo

Imbodlela ibhalwe forever galic thyme ngumuthi osetshenziswa ukwelapha umkhuhlane othile, ungumuthi olumhlobo lwesilungu ngoba usembodleleni ubhaliwe ukuthi phakathi unganani amaphilisi atholakala phakathi.

Izitsha ezilitshumi lantathu ziphathele imithi yesintu , egxotshwagxotshiweyo yafakwa phakathi , imithi yesintu isetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo eminye igxotshwa amahlamvu , eminye kusebenza amaluba, eminye njalo kusebenza impande

Kulezihlahla ezinengi ezitshengisweyo, kulesisodwa esikhulu esiyihlahla sesihaqa, isihaqa singumuthi kuyathathwa amaxolo exhwathiswe ayiwo angumuthi ehlise inyongo kunathwa kakhulu ekuseni.

Igabha elimhlophe libekwe phansi, libhalwe ngamabala amyama. Lilombala olithanga nxa usuka phansi esibunu salo. Kwande ukuba ngamagabha agcina umuthi loba amaphilisi elapha umkhuhlani othile.

Ipopo elitshengisiweyo yisithelo esimnandi kakhulu. Livuthwa libe lumbala olithanga .Nxa selivuthiwe intanga ziyakhutshwa odlayo adle okuphakathi abe selahla amakhasi.

Umuthi wokugeza amazinyo okuthiwa yiForever bright tooth gel usegabheni elimhlophe elilotshwe ngamabala aluhlaza umuthi onje uyasetshenziswa ukuhlanza amazinyo asale emhlophe nke angabi lithanga

Manengi amahlamvu asetshenziswayo nxa kuphekwa itite amahlamvu lawa abuya eyimihlobo etshiyeneyo amanye ayanathwa itite iqanda amanye njalo afuna amanzi abilileyo.

Kulephetshana elilomfanekiso wesihlahlakazana esithile. Ibizo laleso sihlahla libhaliwe ephatshaneni. Kulotshiwe njalo ukuthi sisebenzani lesi sihlahlakazana siluhlobo lwemithi yesintu.

Kulephepha elilomfanekiso emithathu etshengisa isihlahla esithile esiluhlobo lwemithi yesintu kulotshwe ibizo lalesi sihlahla lokuthi sisetshenziswa njani njalo sitholakala ngaphi.

Kulama luba alithanga lamhlophe lembodlela ezintathu zemithi. Kube sokusiba lengiga lomgigo, amaluba la angasetshenziswa ukwenza imithi yesintu. Ayafakwa engigeni nxa esewomile kube sokugigwa aze abe yimpuphu abe sethelwa emambodleni sengasetshenziswa njengo muthi wesintu.

Kulezihlahlakazana ezitshiyeneyo. Izihlahlakazana ziluhlobo lwemithi yesintu. Itholakala isikhathi esinengi egangeni njalo yelapha imikhuhlane eyehlukeneyo.

Kulesihlahlakazana esilamaluba amhlophe siyazimilela nje egangeni, imithi yesintu ilobuhle bokuthi iyazimilela egangeni kayidingi kunakekelwa ngabantu, iyazikhulela ngokwemvelo abantu besebethatha lokho abakufunayo okugoqela amaluba kumbe impande ukuze bakusebenzise ekwelapheni imkhuhlane etshiyeneyo.

Ephetshaneni kulomfanekiso wesihlahla kazana esithile kutshengisa amahlamvu aso impande zaso kunye lengatsha zaso besekubhalwa ngaphansi ukuthi yisihlahla bani lokuthi sisebenzani sincedisa njani uluntu.

Owezempilakahle umile uphethe imbodlela yomuthi kungabe kungumuthi wesintu .Uhlobo lolu lwemithi ukuthi uyagxobagxoba amaxolo kumbe uwachole uthele mbodleleni uthele amanzi ubusunathwa.

Kutshengiswe Igarlic eyande ukusetshenziswa kakhulu nxa kuphekwa ..Yenza ukudla kube mnandi. Iyasetshenziswa njalo ukuhlanza. igazi emzimbeni .Iyancedisa futhi kulabo abalomkhuhlane we BP .Besokusithi labo abagodolayo ungayinatha uyezwa usutshiselwa ungangenwa ngumqando kakhulu .

Isihlahlakazana siyazimilela egangeni , silamahlamvu amakhulu kodwa amanye adliwe yizibungu , zinjalo izihlahlakazana lezi nxa zisetshenziswa ziyimithi yesintu , ayathathwa amahlamvu agxotshwe agxotshwe abe sesetshenziswa ingabe ayanathwa , asetshenziswa enjalo

Kutshengiswe isihlahlakazana se mint siqakathekile emuntwini ngoba abanye basisebenzisa njengamahlamvu etiye abanye njalo bayasifaka basinathe ukuze igazi labo lihlanzeke.

Kulembodlela ezinengi phezulu kwamatafula kulaba phathi abakhangele lezombodlela abangabe beyibo abathengisa leyo mithi yesintu kulenombolo ezimbaliweyo emdulwini ukuze ongabe efuna uncedo ngaleyo mithi bafonele lezo namba

Inkomitsho emhlophe egcwele amahlamvu omileyo lamaluba omileyo ibhalwe ngamabala amnyama ukuthi ngomunye umbono ihlezi phezu kwetafula amahlamvu lamaluba omileyo kuchithekele phezu kwetafula

Kulemihlobo eminengi yezihlahlakazana esiwubiza ngomhlahlampethu ,yilesi esitshengisiweyo esikhulu , sisebenza ukwelapha umkhuhlane wezilonda ,enkomeni kuthathwa impande zazo zigigwe zithelwe amanzi kancene besezifakwa esilondeni.